Voan-kazo manga amidy amin'ny toeram-pivarotana lehibe ireny no mameno ny sary. Mbola vaovaovao tsy misy simba ireo. Misy legioma hafa koa tazana amidy eto.

Fitaovana iray fampiasa ao an-dakozia, famotehana na fanalemena sakafo. Fitaovana mandeha amin'ny herinaratra, misy bokotra mainty andanjalanjana ny hafainganam-pandehany.

Boky fampianarana amin'ny fanabeazana fototra mitondra ny lohateny hoe : "Fitsipi-pitenenana sy tsipelin-teny, ny taona fahadimy". Nosoratan'i《André》Rakotondranaivo. Ny boky dia manaraka ny fandaharam-pianarana vaovao.

Tsara ery ireo satroka vita malagasy. Indrisy anefa fa ny vahiny no tena manjifa izany noho ny vidiny lafo ary tsy takatry ny sarababem-bahoaka.

Mahavariana sy mahatalanjona ny firavaka vitan'ireny mpanefy ireny, indrindra itony vita amin'ny tandrok'omby itony. Ka na ny kavina aza dia misy maro isan-karazany azo hisafidianana.

Arakaraka ny fahaizan'ny mpanefy volamena no mampivoaka ny hatsaran'ny rojo sy ny firavaka. Ka izany no mampatonga azy ireny ho lafo vidy sy tsara indrindra.

Toeram-pisakafoananan-davarangana mahatàzana ny tanàna manodidina sy ny lanitra manga no miandry ny mpanjifa. Ny elo mbola tsy mivelatra, ny toerana kosa efa madio.